Paɣaba ata n ʒia ka zaŋ taha zali zali bɛ sani ka ankora za nimaani ka bɛ laɣasi ŋmana ni kapu nima zali ni boɣati m paɣara yino paɣarimi ka yino suura ka bɛ zaaha bobi bobi bobsi ka paɣari ŋmana maa ka suuri pilindi gbambila ni.

kom n doya kom maa ka karima do dini niriba shɛbi ʒɛla kom maa shɛɛ kom maa nyɛŋa be mɛ yili titali zali yili maa nyɛla zaɣ' piɛli ka di nyɛ jarinibɛsa ka niriba za yili maa gba tuuni